kwarara waken akai. Za’ayi amfani da sanda ko wani abu mai nauyi dan dukan sa da ƙarfi amma a kula dan kar a fasa waken. Wannan aikin yana taimakawa wajen cire waken daga kowassa idan angama dukan sai a ɗauki sanda a dunga juyawa ko a hure kowar waken a hankali wannan hurewar tana sa kowar waken ta tashi sama waken kuma ya zauna a sama saboda yafi nauyi. Daga nan za’ayi amfani da abun shara ko tsintsiya mai tsafta wajen tattara kowar waken da suka bar wajen sauran waken da aka tsafta ce za’a kaisu ɗaki dan amfani wannan hanya ce mai sauƙi da mutane da dama a yankin mu suke amfani da itta dan raba wake daga kowarsa.

Yadda ake haɗa na`uran fesa maganin ƙwari, a yau zan yi bayani akan yadda ake haɗa na`uran fesa maganin ƙwari a cikin sauƙi ga bayanin yadda ake yi, na ɗaya buɗe akwatin na`uran, da farko za a buɗe akwatin da aka kawo na`uran feshin sannan a fitar da dukkan sassan za a ga tanki, bututun feshi, famfo, da kuma bindigan fesawa, na biyu, haɗa bututun fesawa, za a ɗauki bututun feshin a haɗa shi da mafitar jikin tankin yawanci akwai murfin roba da ake murɗawa domin riƙe bututun sosai a tabbatar an haɗa bututun da kyau amma ba tare da yana rawa ba, na uku, haɗa bindigan fesawa, daga nan za a ɗauki ƙarshe bututun feshin a haɗa shi da bindigan fesawan, bindigan na da murfi ko mariƙin da zaku haɗa a sauƙaƙe wannan bindigan ita za a yi amfani da ita wajen fesa maganin na huɗu, gwada famfon fesawa, sannan a ɗauki famfon feshin a haɗa shi da wurin da aka tanada a jikin tankin ku tabbata famfon yana aiki da kyau saboda shi zai ba da matsin lamba da ake buƙata domin fesawa, na biyar, cika tankin da ruwa, bayan an haɗa komai za a zuba ruwa tsaftatacce a cikin tankin kada ku zuba ruwa sama da alaman da aka nuna a tankin wannan zai ba da damar haɗa maganin ba tare da ya yawaita ba na shida, gwada fesawar, bayan an cika tankin famfon ya kamata yayi aiki domin tura ruwa ku fesa kaɗan domin tabbatar cewa ruwan yana fita kyau ta cikin bututun da bindiga idan babu matsala to a shirya haɗa maganin, na bakwai kula da kariya, kafin a fara fesa maganin ƙwarin a tabbatar an saka safan hannu, takunkumin fuska da kaya masu kariya wannan zai kare daga wannan zai kare daga wannan zai kare ku daga guba, shirya aikin a yanzu an gama shiya na`uran maganin ƙwarin a tabbatar an yi amfani da na`uran.

A yau zan bayani akan yadda manoma a Arewa suke amfaani da na’urar feshi don kashe ƙwari a gonaki. Da farko manomi zai cika na’urar feshi da ruwa bayan haka zai zuba maganin feshi gwargwadon yadda aka nuna a takardar umurnin magannin daga nan sai ya gauraya ruwan da maganin feshin soosai ta hanyar jijjiga tankin feshi doomin su haɗe yadda ya kamata. Bayan an shirya na’urar sai manomi ya ɗaura ta a bayansa akwai bututun feshi da zai riƙe da hannu wanda yake fitar da maganin yayin da ya danna wani madanni a jikin bututun. Manomi zai fara feshi daga gefe guda na gona yana tafiya a hankali daga gefe zuwa gefe yana tabbatar da cewa duk inda ya wuce ya feshe shukan soosai amma baya feshin fiye da ƙima don kada maganin ya lalata shukan. Haka zai cigaba har sai ya gama feshin gonar baki ɗaya a lokacin feshin yana da muhimmanci a sanya safar hannu da takunkumin fuska don kariya daga sinadaran maganin, da wannan hanya manoma suna iya kare shukokin su daga ƙwaari da cututtukan gona wanda ke taimakawa wajen samun amfaanin gona mai kyau da albarka, nagode.

zanyi magana ne game da irrin ƙasa da muke dasu a kano a kano zamu iyya samun nau’oin kasa daban daban amma gaba daya kasan mu tana da yashi sosai wannan yana nufin kasan tanada saukin shayarwa amma kuma tanada saukin bushewa a wasu gurare musamman a gurin dake yankin koguna zamu iyya samun kasa mai yawa wacce tafi rike ruwa wannan irrin kasa tana da kyau ga wasu nau’oin amfanin gona Kaman alkama da shinkafa amma kuma tana iyya zama mai kalubale wajen noman wasu kamar auduga da gyada saboda rashin iska da ake bukata ga tushen shuka Hakanan kwai wurare da zamu iya samu kasa me tsakatsaki wacce ta hada da yashi, yumbu, da kuma taki. Wannan irin kasa itace mafi kyau ga noman amfanin gona domin tana da kyau ajen rike ruwa da kuma samar da iska ga tushe shuka. Dan haka fahintar irrin kasan da muke nomawa yana da matukar mahimmanci domin zai taimaka wajen amfanin gona daya dace da irrin kasarmu da kuma amfani hanyoyin noman da suka dace kamar amfani da takin zamani da kuma yin noma mai kyau don samun amfanin gona mai yawa

Sannanin ku ‘yan uwa, yau zan yi magana ne kan yadda za mu kula da gpnakinmu musamman yadda za mu hana lalacewan ƙasa da kuma yadda za mu shawo kan kwari masu cutar da amfanin gona. Zaizayar ƙasa yana faruwa ne lokacin da ruwa ko iska suka kwashe saman ƙasa, wannan yana sa ƙasa su rasa sinadaran da ze taimaka wajen amfanin gona su yi girma. Yadda za mu hana lalacewan ƙasa, shuka bishiyu a gefunan gonaki da kuma bakin koguna, bishiyu suna riƙe ƙasa wasu na hana ruwa ya dinga gudu da ƙarfi, gina turaki a bakin koguna da kua gurare don hana ruwa gudu da lalata ƙasa. Amfani da ko wani abu da za ya haɗa shi a saman ƙasa don hana ruwa lalata ƙasa misali ciyawa da sauran abubuwa, amfani da tsarin noma da ke kare ƙasa daga lalacewa kaman amfani da girbi da ke riƙe ƙasa. Kwari suna iya lalata amfanin gona sosai, yadda za mu shawo kansu amfani da magunguna, amfani da magunguna na halitta da kuma na sinadarai dan kashe kwari, idan muka yi amfani da magungunan sinadarai se mu yi amfani da su yadda ya kamata dan kada su cutar da mu ko kuma muhali. Amfani da abun da ke hana kwari daga samun daman zuwa wajen anfanin gona, shuka kwayoyi masu tsayi, shuka ganyaki masu tsayi a gefunan gonaki don hana kwari daga samun daman zuwa amfani gona. Anfani da fitila don jawo kwari da zuwa wuri guda inda za a iya kashe su, mu kula da gonakinmu domin mu samu abinci me inganci kuma mu kare muhalli.

sannun ku ‘yan uwa zan yi bayani a kan rawar da mata suke takawa da harkar noma a gurin mu a jahar kano mata suna da rawa mai mahimmanci a harkokin noma tunda ga noma har zuwa kasuwa matan mu suna nan a wajan noma mata suna taka muhimmiyar rawa a harkokin noma suna taimakawa wajan shiri da dasa shinkafa masara wake da sauran amfanin gona suna kuma yin girbi tattara amfanin gona da kuma shirya shi don a kai kasuwa matan mu suna nan a wajan sarrafa amfanin gona mata suna da ƙwarewa sosai a fannin sarrafa amfanin gona suna yin abubuwa kaman su kore bushe da kuma samar da kayan marmari matan mu suna nan a kasuwa mata suna da rawar gani a harkokin kasuwanci na amfanin gona suna siyar da kayayyakin da suka girbe ko kuma suka sarrafa a kasuwa suna kuma siyan kayayyakin don amfanin gidajensu matan mu suna nan a wajan kiwon dabbobi a wasu al’ummomi mata suna da rawar gani a harkokin kiwon dabbobi kamar su kaji agwagwa da sauran dabbobi duk da wannan rawar da mata ke takawa akwai ƙalubale da su ke fuskanta a harkokin noma wasu daga cikin wa’innan ƙalubale sun haɗa da rashin ilimi rashin ilimi na iya hana mata samun sabbin fasahohin noma rashin kuɗi rashin kuɗi yana iya hana mata samun kayayyakin aikin noma da suka dace wariya a wasu al’ummomi ana nuna wariya ga mata a harkokin noma don haka akwai buƙatar a taimaka ma mata wajen shawo kan waɗannan ƙalubale gwamnati da sauran ƙungiyoyi na iya taimakawa wajan ilimi yaɗa ilimi game da sabbin fasahohin noma kuɗi samar da tallafi na kuɗi ga mata masu noma daidaito tabbatar da daidaito tsakanin maza da mata a harkokin noma idan muka taimakawa mata wajan shawo kan waɗannan ƙalubale za mu iya bunƙasa harkokin noma a jahar kano sai anjima

Matasa da aikin noma a jahan Kano. A jahar Kano aikin noma yana da matuƙar mahinmaci da tattalin arzikin jahar, matasa suna taka muhinmiyar rawa a cikin harkan noma ta hanyoyi daban-daban. Faɗan tar da gona, faɗan tar da gona a jahar Kano. Matasa suna taka muhinmiyar rawa wajen shirya gonaki musamman a lokacin rani, suna taimaka wa iyayensu wajen share gona da kuma shirin filin gona dundasa shuka, aikin noma wasu matasa suna noma da kansu musamman a yankunan karkara; suna shuka amfani gona kamar su audiga, masara da kuma shinkafa suna kuma kiwo dabbobi kamar su shanu, da awaki. Sayar da kayayyakin noma, matasa suna taka muhinmaiyar rawa wajen tattara amfanin gona kamar su audiga, masara da kuma shinkafa suna kuma taimkawa, suna kuma taimakwa manoma wajen siyar da kayyaykin noma a kasuwanni daban-daban. A jahar fasaha da ƙirƙira wasu matasa masu ilimi a jahar Kano suna amfani da fasahar wajen sabbin hanyoyin don ingata aikin noma, suna amfani da wayar salula don tallta kayan amfanin gona da kuma amfani da kayan zamani don inganta noman rani duk da yake duk matasa na jahar Kano suna neman aikin yi a binni Kano. Amma aikin noma yana da matuƙar mahinmanci da cigaba da tattalin arzikin jagar, don haka yana da kyau a wayar da kan matasa kan muhinmancin aikin noma da kuma yadda za a yi da kuma yadda za a inganta shi ta hanyoyi daban daban. Mun gode.

to ashe bubbar matsala ce yadda yawan mutane ke da tasiri sosai a kan harkan noma a arewacin najeriya da yadda mutane ke ƙaruwa a kowace rana haka kuma buƙatar abinci ke ƙaruwa amma abin takaici shi ne ƙasa da ake amfani da ita wajan noma na raguwa mutane suna gina gidaje a kan gonaki kuma ana amfani da filaye masu yawa wajan gina titina da sauran gine gine wannan ya sa manoma suka rasa fili wanda hakan ya shafi yawan abincin da suke iya samarwa bugu da ƙari yawan mutane ya sa buƙatar abinci ta haure yadda ake samarwa wannan ƙarancin abinci ya sa farashin abinci ya tashi sosai harma talakawa ba za su iya siyan abinci ba wannan ya haifar da yunwa da rashin lafiya a cikin al’umma don haka ya zama wajibi a fahimci cewa yawan mutane yana da bubban tasiri a kan harkan noma a arewacin najeriya yana sa mu rasa filaye masu kyau yana haifar da ƙarancin abinci kuma ya na sa talakawa su sha wahala don haka gwamnati da manoma dole ne su haɗa hannu wajen neman mafita ga wannan matsalan wasu daga cikin mafita da za a iya sun haɗa da ƙarfafa amfani da ƙananan filaye manoma za su iya amfani da ƙananan filaye don noman abinci mai gina jiki da kuma amfani da hanyoyin zamani na noma ƙirƙiran gonaki a birane birane za a iya ƙirƙiran gonaki a wurare kamar rumfofin gine gine da kuma guraren da ba a iya amfani da su ƙarfafa amfani da ruwa a hankali ya zama wajibi a samar da hanyoyin da za a ringa amfani da ruwa a hankali wajan noma shirya tsare tsare na amfani da ƙasa gwamnati za ta iya shirya tsare tsare na yadda za a yi amfani da ƙasa don tabbatar da cewa anyi amfani da ita yadda ya kamata idan muka haɗa hannu wajen magance wannan matsala zamu iya tabbatar da cewa an samar da abinci mai isa da dukkan mutane kuma an rage talauci da yunwa a ƙasar mu

yanda faɗaɗan birane ke shafar yawan gonaki a arewacin najeriya a cikin ‘yan shekarun nan biranen arewacin najeriya sun yi matuƙar girma wannan faɗaɗar na da tasiri mai yawa a kan yawan gonaki da manoma ke amfani da su tasirin ya haɗa da rage yawan gonaki girmaman birane yana haifar da cinye gonaki don gina gidaje hanyoyi da sauran ababen more rayuwa wannan ya na rage yawan ƙasa da manoma za su yi amfani da ita don noma rashin samun ruwa girmaman birane yana shafar hanyoyin ruwa da ke samar da ruwa ga gonaki hakan na haifar da matsalan rashin ruwa ga amfanin gona matsalan gurɓatawa gurɓatattun iska daga motoci da masana’antu a birane na iya shafan lafiyar amfanin gona hakan kuma na iya rage yawan amfanin gona sakamakon ya haɗa da rashin abinci rage yawan gonaki yana haifar da ƙarancin abinci a yanki hakan na iya haifar da hauhawar farashin abinci matsalan talauci manoma da suke rasa gonakinsu na iya fuskantar matsalan talauci hakan na iya haifar da ƙaruwan matsalan rashin aikin yi matsalan tsaro rashin gonaki na iya haifar da rikice rikice tsakanin manoma da makiyaya hakan na iya haifar da matsalan tsaro a yankin matakan da za a iya ɗauka sun haɗa da tsarin birane gwamnati na buƙatar tsara yanda birane za su girmama don kaucema cinye gonaki hakan na buƙatar tsare tsaren birane da za su kiyaye gonaki tallafawa manoma gwamnati na buƙatar tallafawa manoma da sukan rasa gonakinsu hakan na iya haifar da samar da sabbin hanyoyin samar da kuɗin shiga sawun zamani gwamnatin na buƙatar tallafawa amfani da fasahohin zamani a noma hakan na iya haifar da ƙarin amfanin gona a ƙasa mai ƙanƙanta daga ƙarshe faɗaɗan birane na da tasiri mai yawa a kan yawan gonaki a arewacin najeriya gwamnati da al’umma na buƙatar haɗa hannu wajen magance wannan matsala hakan na buƙatan tsare tsare na dogon lokaci da za su inganta rayuwan manoma

Yau za mu yi magana ne akan yanda rashin tsaro ke shafan abinci a Arewacin Najeriya. Da farko dai, rashin tsaro yana shan noma sosai. Yan bindiga da sauran masu aikata lefi suna kai farmaki gonaki, suna satar amfanin gona, kuma suna kashe manoma. Wannan yasa manoma ba su iya yin noma lafiya. Kuma hakan hakan ya shafi yawan abincin da ake nomawa. Bayan haka, rashin tsaro ya hana fitar da kayan abinci daga ƙauyuka zuwa birane. Wannan yasa farashin abinci ya tashi sosai, kuma mutane da yawa ba su iya sayen abinci. Haka kuma rashin tsaro yasa mutane da yawa sun tsere daga gidajensu. Wannan yasa sun rasa gonaki da kuma hanyoyin samun abinci. A sakamakon haka akwai ƙarancin abinci a yankin, kuma mutane da yawa na fama da yunwa. Hakan kuma ya shafi lafiyar mutane, musamman yara. Don haka, gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki, dole su haɗa kai wajen magance matsalar rashin tsaro, domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan a samu abinci mai isa ga kowa, sannan kuma a ji dadin rayuwa.

Sannunku ‘yan uwa, yau zamu yi magana ne game da fa’idodin amfani da wadatattun kayan abinci masu gina jiki, wajen magance rashin tsaron abinci a yankinmu. Da farko dai bari mu fahimce mene ne tsaron, bari mu fahimci mene tsaron abinci? Tsaron abinci yana nufin samun damar samun abinci mai gina jiki, mai tsafta kuma mai tsada a kowani lokaci. Yanzu yaya wadataccen abinci mai gina jiki za su taimaka mana? Na farko ƙaruwar samarwa, wannan ire-iren masu jina jiki na iya samar da abinci mai yawa a ƙasa ɗaya, wanda hakan ze taimaka wajen magance matsalar ƙarancin abinci. Na biyu gina lafiya, abinci da aka noma daga irin wannan yana da waɗanaa da wadataccen sinadarai da ma’adanai, wanda haka zai inganta lafiyar al’umma. Na uku kara juriya, wasu daga cikin ire-iren masu gina jiki na iya jurewa cututuka da fari, wanda hakan zai rage yawan asaran amfanin gona. Na huɗu, ƙara kuɗin shiga, idan aka samu abinci mai yawa kuma mai inganci za a iya sayar dashi a farashi mai kyau, wanda hakan zai ƙara kuɗin shiga ga manoma. Don haka amfani da ire-iren masu gina jiki nada matukar mahimmanci wajen magance matsalar rashin tsaron abinci a yankinmu, sai dai akwai ƙalubale da za a iya fuskanta. Misali farashin ya yi tsada kuma manoma na iya buƙatan horo kan yadda ake noma dasu. A ƙarshe gomnati da kuma ƙungoyoyi tallafawa noma, gomnati da kuma ƙungoyoyin tallafawa noma suna da mahimminyar rawa wajen tabbatar da cewa manoma suna da damar samun ire-iren masu gina jiki da kuma horan daya dace.

Sannunku `yan’uwa, sunana Khalid. Ni manomi ne a ƙauyenmu. Ashekarar da ta gabata, na samu damar halartar cikakkiyar horo a kan sabbin fasahohin noma. Horo na kwana biyu ne a ofishin gona na Ƙaramar Hukuma. A horon, mun koya yadda za mu inganta dabarun noma; mun koyi yadda za mu shirya ƙasa sosai; kamar yadda za mu yi kunya-kunya kuma; yadda za mu gyara ƙasa da kuma yadda za mu yi amfani da takin zamani kamar su M.P.K da Yuriya. Mun kuma koya yadda za mu zaɓi iri mai inganci, da kuma masu juriya ga cututtuka. Bugu da ƙari, mun koya yadda za mu yi maganin cututtukan da ke shafar amfanin gona. Sannan mun koyi yadda za mu gane alamun cututtuka, kamar ƙwari da wasu cututtuka daban. Mun kuma koyi yadda za mu yi amfani da magungunan ƙwari da na ciyawa daidai da umurnin masana. Bayan horon, na fara amfani da abubuwan da na koya. Na shirya ƙasata sosai daidai da umurnin da na koya. Na zaɓi iri mai inganci, na kuma yi amfani da takin zamani daidai da adadin da aka nuna. Alhamdulillah! Amfani ya yi kyau sosai, na samu abinci mai yawa ga iyalina, kuma har na iya sayar da wani ɓangare, kuma har na iya sayar da wani ɓangare na amfanina; na kuma iya adana wani ɓangare na amfanina, don dasawa a shekara mai zuwa. Ina godiya ga ma’aikatan gona da suka shirya wannan horo mai amfani. Ina kuma kira ga sauran manoma da su yi amfani da damar halartar irin wannan horo, domin inganta rayuwarmu da kuma cigaban al’umma.

Suna na Kalid, ni manomi ne a ƙauyenmu a cikin shekarun noma biyu da suka gabata na samu damar halartar wasu shirye-shiryen horo da kuma ilimi daga ma’aikatan noma. A shekarar noma ta farko na halarci wani taro na wayar da kan jama’a akan anfani amfani da takin zamani, ma’aikatan gona sun nuna mana yadda za mu tantance nau’in ƙasa domin sanin irin takin da ya dace, sun kuma koya mana yadda za mu auna takin daidai da buƙata domin samun amfanin gona mai yawa ba tare da ɓata takin ba. A shekaran noma ta biyu kuma na halarci wani horo yadda za mu yi amfani da tsarin noman zamani, mun koyi yadda za mu yi amfani da fasahar ban ruwa kamar dai irrigashon domin inganta samar da amfanin gona musamman a lokacin fari mun kuma koyi yadda za mu yi amfani da kayan aikin gona na zamani kamar habestas domin rage wahalar aikin gona da kuma inganta samar da amfanin gona, bugu da ƙari ma’aikatan noma suna zuwa ƙauyen mu lokaci-lokaci domin duba amfanin gonakin mu, suna ba mu shawara kan yadda za mu magance matsalolin da muke fuskanta a gonakin mu kamar yadda sauyi yadda za mu yi rigakafin cututtukan dake shafan amfanin gonanmu da damuma yadda za mu kawar da kwari, waɗannan shirye-shiryen horo waɗannan shriye-shiryen horo sun yi min anfani sosai na samu damar inganta dabarun gona da muke yi na kuma samu ƙarin ilimi kan sabbin fasahohin noma. Ina godiya da ma’aikan gona da suke ƙoƙarin mayar da kan manoma.

Aikin gona yana da matiƙar mahimmanci a rayuwarmu, yana ba mu abinci, tufafi da magani, yana kuma samar da ayyukan yi ga mutane da yawa. Don haka, ina ganin ya kamata a koyar da aikin gona a makarantun firaimare da sakandare amma ba a matsayin abin tilasta wa kowane ɗalibai ba. A makarantar fira; a makarantar firamare, yara za su iya koyon yadda ake shuka kayan marmari da kayan lambu a cikin gonakin makaranta. Za su iya koyon yadda ake kiwon kaji da awaki kuma su fahimci mahimmancin kiyaye muhalli. A makarantar sakandare kuma, za a iya zurfafawa kan dabarun zamani na aikin gona. Ɗaliban za su iya koyo game da amfani da takin zamani, shayarwa da kuma yadda ake sarrafa kayayyakin gona. Za a iya koyar da su yadda kasuwancin aikin gona yake, kamar yadda ake samar da kasuwa ga kayayyakin gona da kuma yadda ake samar da harkokin kuɗi. Idan muka koyar da aikin gona a makarantu, za mu iya samar da sabbin masu aikin gona masu ilimi da ƙwarewa, wannan zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziƙin ƙasarmu, samar da abinci mai yawa da kuma rage matsalar talauci. Bugu da ƙari, koyar da aikin gona a makarantu zai iya taimaka wa ɗaliban su fahimci mahimmancin abinci da kuma yadda ake samar da abinci. Zai kuma iya taimaka musu su zama masu goyon bayan gidauniyar gona ta gida da kuma su ci gaba da amfani da ƙwarewa da suka samu a rayuwarsu ta yau da kullum. Alal misali, ɗalibi da ya koyi yadda ake shuka kayan marmari a makaranta, zai iya amfani da wannan ilimi dan shuka kayan marmari a gidansa ko kuma ya taimaka wa iyayensa a gonakinsu. Duk da haka, be kamata a tilasta wa kowane ɗalibi ya zama manomi ba, amma a maimakon haka, ya kamata a ba su ilimi da ƙwarewa game da aikin noma. Don haka, za su iya yanke shawarar kansu, ko za su zaƃi aikin gona a matsayin sana’arsu ko a’a. A ƙarshe, ina ganin cewa koyar da aikin gona a makarantu yana da matuƙar mihimmanci, kuma zai iya taimaka wa al’ummanmu da ci; da cigaba.

E inna ganin koyarda aikin gona a makarantu zaiyi tasiri sosai wajen inganta tsaron abinci a ƙasarmu. Ga dililai masu zuwa. Ƙara yawan masu aikin gona na ɗaya kenan idan muka koyar da aikin gona a makarantu zamu iyya samar da sabbin masu aikin gona, masu illimi da kwarewa wannan zai taimaka wajen ƙara yawan mutanen dake shiga harkar aikin gona. Na biyu inganta hanyoyin aikin gona ɗaliban da suka koyi dabaru zamani na aikin gona kamar amfani da takin zamani da shayarwa zasu iyya amfani wannan illimin dan inganta hanyoyin aikin gona a gonakinsu, wannan zai taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona da inganta ingancin abinci. Na uku raje talauci ƙara yawan masu aiki gona zai taimaka wajen rage matsalar talauci a ƙasarmu. Aikin gona zai samar da ayuukanyi ga mutane da yawa kuma zai taimakama mutane su samar da abinci ga kansu da iyyalansu. Rage dogaro da shigo da abinci daga ƙasashen waje idan muka samar da abinci mai yawa a cikin ƙasarmu, zamu rage dogaro da shigo da abinci daga ƙasashen waje, wannan zai taimaka wajen inaganta tattalin arziƙin ƙasarmu. Dan haka inna ganin cewa koyar da aikin gona a makarantunmu yanada matuƙar mahimmanci kuma zai iyya taimakawa al’ummanmu taci gaba da samar da abinci mai yawa mai inganci.

Game da noma ta halitta. Barkanmu da zuwa, yau zan yi magana ne game da noma ta halitta, wato bioagriculture a Turance. Mece ce noma ta halitta, ita ce nomad da muke yi ba tare da anfani da takin zamani ko magungunan kashe ƙwari da sika shafi sinadarai ba. Me ya sa muke buƙatar noma ta halitta, na ɗaya dan kiyaye lafiyarmu, magungunan kashe ƙwari da takin zamani na iya cutar da mu idan muka ci abinci da aka noma da su, na biyu don kiyaye muhalli, wannan sinadarai na iya gurƃata ƙasa da iska wanda hakan na iya cutar da dabbobi da sauran halittu, na uku don samun abinci me inganci, abinci da aka noma ta halitta yana da sinadarai masu gina jiki fiye da wanda aka noma da takin zamani. Yaya ake yin noma ta halitta, na ɗaya anfani da takin halitta kamar datti, ganye, shuke-shuke da taki na dabbobi, na biyu anfani da magungunan kashe ƙwari na halitta kamar tafarnuwa, attarugu da kuma wasu ƙwayoyi, na uku amfani da hanyoyin hana ƙwari kamar rufe gonaki da gidan sauro da kuma noman shuke-shuke masu tsoratar da ƙwari, na huɗu anfani da tsarin noma da ya dace kamar noman layi da kuma noman shuke-shuken abubuwa daban-daban a guri guda. Fa’idojin noma ta halitta, na ɗaya samun abinci me lafiya da inganci, na biyu kiyaye muhalli, na uku ƙara yawan anfanin gona, na huɗu ƙara kuɗin shiga. Yadda za a koyi game da noma ta halitta, na ɗaya halartar tarurruka da horo, na biyu karanta litattafai, na uku Turawa masana, na huɗu ziyartar gonakai da a kai noma ta halitta. Noma ta halitta ba wai kawai hanyar noma ce ba, har ma da hanyar rayuwa ta temaka mana; tana temaka mana mu rayu lafiya mu kiyaye muhalli kuma mu samu abinci me gina jiki.

Barka da sauraro ‘yan uwa, yau zan yi magana ne a kan yadda noma ta banbanta shuke-shuke. Za ta iya taimakawa wajen shawo kan yanayin matsalolin sama, kamar fari da zaizayar ƙasa. Idan muka noma irin shuke-shuke daban-daban a gonaki hakan zai taimaka wajen kare ƙasa daga zaizayewa. Misali idan muka dasa bishiyoyi a gefen gona, za su taimaka wajen hana iska ta kwashe ƙasa. Banbantcin shuke-shuke kuma zai taimaka wajen adana ruwa a ƙasa, misali idan muka dasa shuke-shuke masu zurfin tushe, za su taimaka wajen jawo ruwa daga ƙasa mai zurfi zuwa sama. Hakan kuma zai rage tasirin fari domin idan wata shuka ta lalace sakamakon fari, wasu shuke-shuke za su cigaba da bayar da amfani. Don haka mu ma mu yi ƙoƙari mu rungumi wannan hanyar noma noma ta banbanta shuke-shuke. Mu dasa yin shuke-shuke daban-daban a gonaki, mu kiyaye bishiyoyi, mu kuma yi amfani da takin zamani. Idan mu ka yi amfani da wannan hanyar noma, za mu iya shawo kan matsalolin yanayin sama, kamar fari da zaizayan ƙasa. Mu kuma samu abinci mai gina jiki a duk lokaci. sannun ku da sauraro.

Barka dai ‘yanuwa, yau zamu yi magana akan tsafin hanyoyin noma da ake amfani da su a Arewacin Nigeriya wajen noman shinkafa, gero da masara, na ɗaya amfani da takin zamani, wannan shi ne babban abu ba kamar da ba yanzu muna amfani da takin zamani kamar NPK da Urea, wannan yana taimaka wa amfanin gona ya yi girma sosai misali idan muka yi amfani da takin zamani a gonan shinkafa zamu iya samun girbi mafi yawa fiye da shekarun da suka gabata, na biyu amfani da iri na zamani mun daina amfani da irin gargajiya kawai yanzu muna amfani da irin shinkafa da gero da masara masu inganci da suka fi saurin girma da bakin tsunsu da ba zai iya cinyewa ba misali akwai irin shinkafa da ake kira new rice for Africa wanda yafe juriya ga cututtuka kuma yana bada amfanin gona mai yawa, na uku amfani da fasahar zamani, yanzu muna amfani da injina wajen noma da girbewa wannan yana rage wahala da kuma karin amfanin gona, misali maimakon amfani da jaki ko shanu muna amfani da tractor wato motan hakan gonaki, haka nan muna amfani da injin girbe kayan gona, na huɗu amfani da ruwa na zamani, a wasu wurare muna amfani da hanyoyin ban ruwa kamar su ban ruwa fanfo da kuma ruwan sama da ake tattarawa, wannan yana taimaka ma muyi noma a duk lokacin shekara, na biyar kula da kasa muna kokarin kiyaye kasa ta lalace muna amfani da hanyoyin da zasu taikamaka wa ƙasa ta cigaba da samar amfanin gona misali muna amfani da takin da ake kira combust wanda ake yi da shara don kara maganin kasa, waɗannan sune wasu daga cikin sabbin hanyoyin noma da muke amfani da su a Arewacin Nijeriya, muna fatan zasu taimaka mana mu samu abinci mai yawa don mu inganta rayuwanmu.

Nayi magana akan sabbin hanyoyin noma a baya. Yanzu bari mubi yanda sukafi na gargajiya. Na ɗaya yawan mafanin gona, babban banbanci shine yawan amfanin gona idan mukayi amfani da takin zamani da irri mai inganci zamu iyya samun amfanin gona mai yawa fiye da yanda muka saba. Wannan yana taimaka mana mu samu abinci mai yawa kuma murage talauci. Na biyu rage wahala sabbin hanyoyin noma sun rage wahala, sabbin hanyoyin noma suna rage wahala sosai ba kamar da ba. Muna ɗaukan lokaci mai tsawo danyin aiki a gonaki, amma yanzu muna amfani da injina wanda ke rage ƙoƙarin da mukeyi. Na uku ingancin amfanin gona, amfanin gona da’ake samu daga sabbin hanyoyin noma yawanci yana da inganci fiye da na gargajiya. Misali shinkafa da aka noma da taki zamani tanada tsawon rai fiye da na gargajiya. Na huɗu kariyar muhalli wasu sabbin hanyoyin noma Kaman amfani da takin komfost yana taimakawa muhalli, wannan yana kiyaye ƙasa daga lalacewa kuma yana rage gurɓata muhalli. Dukda fa’idodin da suke dashi bazamu iyya cewa sabbin hanyoyin noma sunfi na gargajiya gaba ɗaya ba wasu al’ummomi har yanzu suna amfani da hanyoyin gargajiya kuma suna samun nasara

Yau zanyi Magana ne akan sabbin hanyoyin noma da ake amfani da su a yankinmu domin noman tumatur, kayan lambu da dankali na ɗaya noma a ƙarƙashin ruwa wannan hanya ne mai kyaun musamman a lokacin fari, ana amfani da famfan ruwa da kuma ruwar rijiya dan shayar da gonakin hakan na taimakawa wajen samun kyakkyawan amfanin gona duk da rashin ruwa sama. Na biyu amfani da takin zamani ada ana amfani da takin gargajiya kawai amma yanzu akwai takin zamani da ake amfani da shi dan ƙarfafa gona waɗannan takin suna taimakawa wajen bunƙasa girman amfanin gona da ingancinsa. Na uku amfani da magungunan rigakafi akwai cututtuka da kwari ke iya lalata amfanin gona, dan haka ana amfani da magungunan rigakafi dan kare amfanin gona daga cututtuka da kwari, na huɗu amfani da fasahar zamani, akwai na’urori na zamani da ake amfani da su a noma kamar su injin shuka, da injin girbe waɗannan na’urori na taimakawa wajen sauƙaƙa aikin noma da kuma inganta yawan amfanin gona. Na biyar amfani da hanyoyin girbe da adana afanin gona akwai hanyoyin zamani da ake amfani da su wajen girbe amfanin gona kaman su amfani da kwandunan roba da kuma hanyoyin adana amfanin gona kamar su amfani da kwandunan roba da kuma hanyoyin adana amfanin gona, kamar su amfani da firinji waɗannan su ne wasu daga cikin sabbin hanyoyin noma da ake amfani da su a yankinmu, idan muka yi amfani da waɗannan hanyoyin za mu iya samun kyawun amfanin gona kuma muna inganta rayuwanmu.

Zamu iyya cewa hanyoyin zamani sunfi na gargajiya cigaba a wasu fannoni amma ba kowani ɓangare ba. Bari mu duba wasu misalai na ɗaya a likitancin zamani munada magunguna masu ƙarfi dana zamani. Asibitoci masu zamani da kayan aiki da kuma tiyata da zata iyya ceto rayuka. Gargajiya wasu magungunan gargajiya na iyya warkarda cututtuka da yawa kuma sunfi arha. Na biyu a illimi zamani munada makarantu nazamani, na’ura mai kwakwalwa da intanet wanda ke bamu damar samun illimi daga ko inna a duniya. Na uku a harkokin noma zamani munada injina, takin zamani da irri na zamani wanda ke taimaka mana gurin samun abinci mai yawa. A harkin sadarwa zamani munada wayoyi da kafofin watsa labarai na zamani wanda ke bada wanda ke bada damar sadarwa ga mutane a ko inna a duniya cikin sauƙi. A fannonin sana’oi munada munada fasahohin zamani da kayan aiki, wanda ke taimaka mana wajen yin da aiki da sauri da iganci. A karshe hanyoyin zamani sunada fa’idoji da yawa amma bazai dace mu manta da amfanin hanyoyin gargajiya ba, ya kamata mu nemi hanyoyin da zamu iyya amfani da mafi kyawun ɓangarorin duka biyun

Yau zan yi magana ne akan sabbin hanyoyin da ake amfani da su wajen noman ƙasan ƙasa a yankin arewa kaman su dankali, doya da sauransu. Da farko dai, akwai amfani da takin zamani, wannan takin yana taimakawa wajen ƙarfafa gona, yana sa shukoki su yi girma sosai kuma su yi yawa, akwai nau’oin takin zamani daban-daban kuma yana da kyau a yi amfani da su bisa ga shawarar ma’aikatan gona, sannan kuma akwai amfani da iri mai inganci, wannan iri ana nufin iri ne da aka yi nazarinsa kuma aka tabbatar da cewa yana da kyau, yana da juriya ga cututtuka kuma yana ba da amfanin gona mai yawa. Haka nan akwai amfani da tsarin ban ruwa na zamani, wannan tsarin yana taimakawa wajen samar da ruwa ga gona a duk lokacin da ake buƙata musamman a lokacin da ruwan sama bai isa ba. Akwai nau’oin tsarin ban ruwa daban-daban kaman su drip irrigation bugudaƙari akwai amfani da kayan aikin noma na zamani wannan yana taimakawa wajen sauƙaƙa aikin noma, rage lokaci da kuma ƙarfin da ake buƙata wajen aikin, misali akwai amfani da injin shuka da sauran kayan aiki da za su taimaka. A ƙarshe akwai amfani da hanyoyin kare gona daga kwari da sauran cututtuka wannan yana da matuƙar mahimmanci domin kare amfanin gona daga lalacewa. Akwai hanyoyi daban-daban na karewa gona kamansu amfani da magungunan kwari da cututtuka da kuma amfani da hanyoyin halitta kamar su gasa, shuke-shuke masu kare gona yan uwa waɗannan su ne wasu daga cikin sabbin hanyoyin da ake amfani da su wajen noma ƙasan ƙasa a yankin arewa.

Zan yi magana akan bambancin hanyoyin zamani da na gargajiya, sannan kuma mu dubi wacce tafi kyau. Hanyoyin gargajiya sune al’adun da aka gada daga tsohon lokaci kamar yanda akeyi tun da da, misali, a harkokin noma ana amfani da takin shanu da aka duba kuma ana noma ba tare da takin zamani ba, a harkokin kiwon lafiya ana amfani da magungunan gargajiya kamar yadda akeyi a da. Hanyoyin zamani kuwa, sune sabbin hanyoyi da ake amfani dasu a yau, misali, a noma ana amfani da takin zamani, ana kuma amfani da injina wajen noma, a kiwon lafiya kuma ana amfani da magungunan zamani da akayi bincike akan su. Hanyoyin zamani suna da fa’idoji da yawa, misali, a noma takin zamani yana sa amfanin gona yayi yawa kuma yayi kyau, injina kuma yana sa yayi aiki da sauri kuma da sauƙi, a kiwon lafiya kuma magungunan zamani suna da tasiri sosai wajen maganin cututtuka, amman kuma hanyoyin zamani suna da wasu illoli, misali, takin zamani na iya lalata muhalli kuma injina na iya lalata ƙasa, magungunan zamani kuma na iya yin illa ga jiki, idan ba ayi amfani dasu yadda ya kamata ba. Hanyoyin gargajiya kuma suna da fa’idoji, misali, takin shanu baya lalata muhalli kuma yana sa ƙasa ta zama mai kyau, magungunan gargajiya kuma suna da tasiri wajen maganin wasu cututtuka kuma basa yin illa ga jiki, amma kuma hanyoyin gargajiya suna da wasu illoli, misali, ba a samun amfanin gona mai yawa idan akayi amfani da takin shanu kawai, magungunan gargajiya kuma basu da tasiri wajen maganin wasu cututtuka masu tsanani. A ƙarshe, zance hanyoyin zamani dana gargajiya dukka suna da fa’idoji da illoli don haka ya kamata muyi amfani dasu yadda ya kamata kuma mu zaɓi wanda yafi dacewa damu a kowani hali.

Yau zanyi magana ne akan sabbin hanyoyin kiwon dabbobi a arewacin Nijeriya, kamar shanu, alade da awaki, da farko dai, akwai amfani da magungunan zamani, wannan ya haɗa da na ɗaya, magungunan rigakafi don kare dabbobi daga cututtuka, kamar cutar shanu, masarsara da sauran su, na biyu, magungunan magani don warkar da dabbobi idan sun kamu da cuta, na uku, magungunan ƙara girma don sa dabbobi suyi girma da sauri, sannan kuma akwai amfani da abinci mai gina jiki, wannan ya haɗa da fura mai ɗauke da sinadaran da dabbobi suke buƙata, sannan ya haɗa da ganyen itatuwa masu gina jiki, kamar ganye wanda ke taimakawa dabbobi suyi ƙarfi, sannan ya haɗa da ruwa mai tsarki don kiyaye lafiyar dabbobi. Baya ga haka, akwai kuma amfani da sabbin hanyoyin kiwon dabbobi, wannan ya haɗa da kiwon dabbobi a gona, inda ake kiwon dabbobi tare da noma don amfani da takin dabbobi a gonaki. Kiwon dabbobi a rumbun zamani, inda ake kiwon dabbobi a cikin gidaje masu tsafta da iska mai kyau, duk waɗannan hanyoyi na taimakawa wajen inganta kiwon dabbobi a arewacin nijeriya. Suna taimakawa wajen ƙara yawan dabbobi, inganta lafiyar dabbobi, ƙara yawan madara da nama, ƙara samun kuɗin shiga ga noma don haka, ina kira ga manoma da su rungumi sabbin hanyoyin kiwon dabbobi, wannan zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziƙin ƙasar mu.

Barka `yan’uwa. Mun yi magana a baya a kan sabbin hanyoyin kiwon dabbobi a arewacin Nijeriya. Yanzu kuma, za mu yi magana ne a kan yadda waɗannan hanyoyin suka fi na gargajiya. Da farko dai, sabbin hanyoyin kiwon dabbobi sun fi na gargajiya wajen inganta lafiyar dabbobi. Magungunan zamani, sun fi na gargajiya wajen kare dabbobi daga cututtuka da kuma warkar da su. Magungunan gargajiya ba su da inganci kuma ba su da tabbacin lafiya. Riga-kafin cututtuka. Sabbin hanyoyin sun haɗa da riga-kafin cututtuka da yawa wanda ke taimakawa wajen kare dabbobi daga kamuwa da cututtuka. Sannan kuma, sabbin hanyoyin kiwon dabbobi sun fi na gargajiya wajen ƙara yawan dabbobi. Abinci mai gina jiki. Abincin da ake amfani da shi a sabbin hanyoyin kiwon dabbobi ya fi na gargajiya wurin samar da abinci mai gina jiki ga dabbobi. Wannan yana taimakawa wajen sa dabbobi su yi girma da sauri. Kiwon dabbobi a rumbun zamani, yana taimakawa wajen kare dabbobi daga yanayi mai zafi da sanyi, wanda ke taimakawa wajen inganta lafiyarsu da kuma ƙara yawan haihuwa. Baya ga haka, sabbin hanyoyin kiwon dabbobi, sun fi na gargajiya wajen ƙara samun kuɗin shiga ga manoma. Ƙara yawan dabbobi. Yawan dabbobi yana ƙara yawan samun kuɗin shiga ga manoma. Inganta ingancin dabbobi. Dabbobi masu lafiya da manya suna da daraja mai girma a kasuwa Ƙara yawan madara da nama. Yawan madara da nama da ake samu daga dabbobi yana ƙara yawan kuɗin shiga ga manoma. Don haka, ina kira ga manoma da su rungumi sabbin hanyoyin kiwon dabbobi. Wannan zai taimaka bunƙasa tattalin arziƙin ƙasarmu.

zan yi Magana ne akan sabbin hanyoyin kiwon dabbobi a arewacin najeriya musamman kiwon kaji, kifaye da kuma zomo, kiwon kaji, matattara zamani yana da mahimmanci ayi amfani da matattarar zamani domin kiyaye tsafta da kuma kare kaji cututtuka ciyarwa da ilimin kimiya bai kamata a ciyar da kaji abinci kawai da dole ne ayi amfani da abincin da ya dace da buƙatarsu masu sinadarai masu gina jiki, riga kafin cututtuka dole ne ayi riga kafin cututtuka kamar biribiri da kuma gumburu domin kare kaji daga kamuwa da su kiwon kaji a cikin gidaje wannan hanya ce wacce ke taimakawa wajen kiyaye kaji daga yanayin zafi da kuma sanyi. Kiwon kifi amfani da abinci mai inganci, bai kamata a ciyar da kifaye abinci kawai ba dole ne ayi amfani da abincin da ya dace da nau`o`in kifin da aka kawo, kiyaye tsafta a cikin ruwa dole ne a kiyaye tsafta a cikin ruwa da ake kiwon kifaye domin a gujewa kamuwa daga cututtuka, amfani da iskar numfashi a cikin ruwa domin kifaye su iya numfashi. Kiwon zomo, amfani da gidajen zamani dole ne ayi amfani da gidajen zamani domin kiyaye zomo daga sanyi da kuma zafi, kiwon kaji a cikin gidaje wannan hanya ce wacce ke taimakawa wajen kiyaye kaji daga yanayin zafi da kuma sanyi. Kiwon kifi amfani da abinci mai inganci, bai kamata a ciyar da kifaye abinci kawai ba dole ne ayi amfani da abincin da ya dace da nau`o`in kifin da aka kawo, kiyaye tsafta a cikin ruwa dole ne a kiyaye tsafta a cikin ruwa da ake kiwon kifaye domin a gujewa kamuwa daga cututtuka, amfani da iskar numfashi a cikin ruwa domin kifaye su iya numfashi. Kiwon zomo, amfani da gidajen zamani dole ne ayi amfani da gidajen zamani domin kiyaye zomo daga sanyi da kuma zafi,

A baya mun yi magana akan sabbin hanyin kiwon dabbobi a arewacin Nijeria yanzun kuma za mu yi la’akari da yadda suke fiye da hanyoyi na gargajiya. Na ɗaya kiwon kaji, tsafta da lafiya matatttaran zamani tana taimakawa wajen kiyaye tsafta wanda hakan yake rage yawan kamuwa da cututtuka. Hanyoyin gargajiya kaman kiwon kaji a cikin gidaje marasa tsafta na iya haifar da yaɗuwar cututtuka, yawan samarwa, ciyarwa ta ilimin kimiyya da kuma kiwon kaji a cikin gidaje na zamani yana taimakawa wajen inganta girma da yawan samar da kwai, rage asara. Rigakafin cututtuka yana taimakawa wajen rage asarar kaji saboda kamuwa da cututtuka, na biyu kiwon kifi inganta girma amfani da abinci mai ginajiki da kuma kiyaye tsafta a cikin ruwa yana taimakawa wajen inganta girman kifaye da kuma yawar samarwa, yana rage yawan mutuwar kifi, samar da iskan numfashi, yana taimakawa wajen rage mutuwan kifaye saboda rashin iskan numfashi. Na uku kiwon zomo, yawan smaarwa, ciyarwa ta ilimi kimiyya da kuma kiyaye tsafta a cikin gidajen zamani yana taimakawa wajen inganta girma da kuma yawan haihuwar zomo, rage asara. Rigakafin cututuuka yana taimakawa wajen rage a sarar zomo, saboda kamuwa da cututtuka duk da fa’idojin da sabbin hanyoyin kiwon dabbobi ke da su yana da mahimmanci a lura cewa hanyoyin gargaajiya na iya zama masu amfani a wasu yanayin musamman a yankunan karkara.

kayan aikin noma a arewacin najeriya tantan na ɗaya kenan wannan babban injin ne da ake amfani da shi wajen haƙa gona janye ƙasa da kuma noma, na biyu, fatanya wannan ƙaramin inji ne da ake amfani da shi wajen noma musamman a gonakin da bas u da girma sosai, na uku, injin ban ruwa, wannan na`ura ce da ake amfani da ita wajen shayar da gona musamman a lokacin da ruwan sama bai yi yawa ba, na huɗu, tifar kaya wannan injin ne da ake amfani da shi wajen jan kayan amfanin gona daga gona zuwa gida ko kuma zuwa kasuwa, na biyar, firinji a kiwon dabbobi ana amfani da firinji don adana magunguna da kuma riga kafin cututtuka, na shida, injin ɗinki wannan na`ura ce da kae amfani ita wajen ɗinkin kayan aiki, kayan kiwon dabbobi kamar su jakunkuna da kuma kayan kariya, na bakwai, wayar salula ana amfani da wayar salula wajen samun bayanai game da yanayin gona,, kasuwancin dabbobi da kuma sabbin fasahohi, na takwas, garma ana amfani da da ita wajen cire ciyawa a gona, na takwas cebir ana amfani da shi wajen kwashe shara a gona, na tara, manjagara ana amfani da shi wajen tattara shara a gona domin tsaftace gona wa`yannan sune kayan da ake amfani da su a gona.

hanyoyin ciyar da dabbobi a lokacin fari a arewacin najeriya, yadda ake ciyar da dabbobi a lokacin fari wani babban ƙalubale ne a arewacin najeriya domin a wannan lokacin ciyayi sun yi ƙaranci kuma ruwa ma yan da wahala dan haka dole ne muyi amfani da wasu dabarun don kiyaye lafiyar dabbobin mu, dabarun ciyarwa na ɗaya, a ciyar da dabbobi da abinci mai gina jiki, a ciyar da su da abinci kamar alkama, harawa, dusa, da sauran abinci masu gina jiki da kuma iya amfanin da kayar marmari da `ya`yan itatuwa kamar kankana da tumatur, na biyu, ayi amfani da ruwa mai tsarki a tabbatar an samar masu da ruwa mai tsarki a duk lokacin da kuma iya amfani da magungunan riga kafi don kare su daga cututtuka, na uku, ayi amfani da abinci mai gishiri a ciyar da su da abinci mai gishiri domin su sami ƙarfin jiki, na huɗu, ayi amfani da takin zamani,, ayi amfani da takin zamani don inganta girman ciyayi a gonaki domin dabbobi su ci, na biyar, ayi amfani da hanyoyin adana abinci ayi amfani da hanyoyin adana abinci kamar ajiye harawa da sauran abinci domin a ciyar da dabbobi a lokacin da babu ciyayu a lokacin da babu ciyayi, `yan uwa idan muka bi waɗannan dabarun zamu iya kiyaye lafiyar dabbobin mu a lokacin fari.

lokacin shuka amfanin gona a arewacin najeriya yau zan yi magana ne akan lokacin shuka amfanin gona daban daban a arewacin najeriya kamar yadda kuka sani lokacin shuka yana da matuƙar mahimmanci domin samun kyakkyawan amfani, a arewacin najeriya yanayi ya bambanta daga wuri zuwa wuri amma akwai lokutan shuka gaba ɗaya da suka fi dacewa, masara, a arewacin najeriya ana shuka masara a farkon damina wato watan maris zuwa afirilu, shinkafa, ana shuka shinkafa ne a lokacin da ruwan sama ya fara sosai wato a watan mayu zuwa yuli, wake, ana iya shuka wake a lokacin da ruwan sama ya fara kuma ana iya ci gaba da shukawa har zuwa tsakiyar damina, gyaɗa, ana shuka gyaɗa a farkon damina wato a watan maris zuwa afirilu, kalgo ana shuka kalgo ne a farkon daminakuma ana iya ci gaba da shukawa har zuwa tsakiyar damina, kankana, ana shuka kankana ne a farkon damina wato a watan maris zuwa afirilu, gurji, ana shuka gurji ne a farkon damina, wato a watan maris zuwa afirilu, waɗannan sune kawai misalai wannan sune kawai misalai ne wasu amfanin gona da ake shukawa a arewacin najeriya da lokutan shuka su yana da kyau ayi amfani da kalanda noma na yankin ku domin samun cikakken bayani

Yadda manoma suke shiri ga sanyi da fari a arewa a lokacin damina na ɗaya, ajiye ruwa manoma suna ajiye ruwa a cikin rijiyoyi, tabkuna ko kuma a cikin tankuna ruwa domin amfani a lokacin fari, na biyu, shuka tsirai masu jure fari suna shuka tsarai kaman dankali, alkama da kuma masara da suke da juriya ga fari nan uku, tsarin noma wannan tsarin yana taimakawa wajen adana ruwa a ƙasa, na huɗu, shuka a lokacin da ya dace, a shuka a lokacin da aka yi harsashen ruwa sama zai yi yawa a lokacin sanyi, na ɗaya kari kariyan amfanin gona a kare amfanin gona daga iska mai ƙarfi ta sanyi, na biyu, shayar da amfanin gona idan har yanayi yayi zafi sosai a shayar da amfanin da ruwa a lokacin fari, amfani da ruwan da aka ajiye ayi amfani da ruwan da aka ajiye a lokacin damina domin shayar da amfanin gona,, shuka a kusa da koguna idan har akwai koguna a kusa a shuka amfanin gona a kusa da su domin samun damar shayarwa, noman rani ayi noman rani a cikin ruwa, tallafin gwamnati, gwamnati na tallafawa manoma da iri, takin zamani, da kuma magani domin taimakamusu wajen jure fari, shiri na gaba shi ne mafi mahimmanci wajen jure fari da sanyi manoma suna buƙatan suyi shiri tun daga lokacin damina domin samun amfanin gona mai yawa a duk lokacin shekara.

A yau zanyi bayani akan yanda manoma a arewa ke adana hatsi bayan girbewa domin kare su daga lalacewa ko kwari da farko akwai hanyoyi daban daban da ake anfani da su adomin adana hatsi. Ga wasu daga ciki: na ɗaya a jiya a cikin rinbu wannan shi ne anfani da babban akwati ko gini da aka yi da laka, itace ko ƙarfe don adana hatsi kaman masara dawa, gero da shinkafa, ana anfani da wannan hanya domin a kare hatsin daga ruwa sama da kwari. N a biyu, ajiya a cikin buhuna wasu manoma suna zuba hatsi a cikin buhuna masu kyau sannan su ɗaɗɗame buhun sosai domin kwari ko iska kar su shiga. N a uku yin anfani da maganin kwari, wasu manoma suna fesawa ku zuba maganin kwari irin su acletic dust a cikin hatsi kafin su ijiye shi wannan na taimakawa wajen kashe kwari da kare hatsin daga lalacewa, na huɗu sakarar da hatsi a wasu lokuta manoma suna anfani da ƙaramin akwati me sanyaya kaya ko wuraren da iska ke yawo sosai don tabbatar da cewa hatsi sun bushe sosai kafin a ajiy esu. N a biyar ƙara amfani da itacen dogon yaro, wasu kuma suna saka ganyan dogon yaro acikin hatsi domin tsawaita rayuwansu da kuma kare su daga kwari. Na shida adana a ɗaki me kyau a ƙarshe wasu manoma suna anfani da ɗakin adana da akafar domin kare hatsi daga dabbobi, ruwan sama da kuma zafi, ana tabbatar da cewa ɗakin na da tsafta da iska mai kyau. A taƙaice wa’yannan hanyoyi suna taimakawa wajen adana hatsi a cikin inganci, idan kuna kula sosaia za ku iya amfani da wani daga cikin waɗannan hanyoyi domin karte kuɗin hatsi da kuka sha wahala akansu.

Yadda manoma suke shirya gonakinsu domin gujewa anbaliyan ruwa. A yau zan yi bayani akan yanda manoma a arewacin Nageriya suke shirya gonakinsu don gujewa anbaliyan ruwa, na farko shi ne fahimatan inda aka saba samun anbaliyan ruwa, manoma sukan lura da wuraren da ruwa ke taruwa na gonakinsu, na ɗaya gina kwatan ruwa manoma sukan haƙa kwata a gefen gonansu don karkatar da ruwa daga shiga inda suka shuka wannan na taimakawa wajen tabbatar da cewa ruwa be tsaya a gonan ba. Na biyu gina katanga ko kwaryan rami a wasu wuraren da ake da matsalan ruwa mai yawa. Manoma suakan gina kwaryan rami a gefen gonan domin tara ruwa wannan na taimakawa wajen rage gudun ruwan da zai iya lalata anfanin gona na, uku noman tudu a lokacin da ake noma manona sukan yin anfani da noaman da ake kira noman tudu wannan hanya ce inda ake tara ƙasa domin a shuka akan tudu, haka zai rage yawan ruwan da zai shiga anfanin gona, na huɗu anfani da tsirrai na kariya, manoma sukan dasa bishiyoyi ko ciyayi da kan hana kwarara sosai, tsirrai suna taimakwa wajen shaƙan ruwa da hana kwararan ƙasa. Na biyar gudar shuka a wuraren da suke da hatsari idan akwai wurare masu hatsari na anbaliyan ruwa, manoma sukan gujewa shuka a wuraren nan kuma su nemi gonaki masu kariya na shida anfani da fadama domin shuka. A wasu lokutan manoma sukan yi amfani da ƙasa me ƙarancin ruwa wato fadama domin tafi rage haɗarin anbaliya. A ƙarshe mu tina cewa kuyan hanyoyin lkariya daga anbaliya yana taimakawa wajen kare gonaki, ciyar da iyali da kuma kula da rayuwan al’umma bakiɗaya.

hanyoyin da manoma ke amfani da su, don hana cutar ƙwari kafin shuka a arewacin najeriya. Na ɗaya zaɓan ƙasa mai kyau, manoma suna duba ƙasa su tabbata tana da inganci ba tare da ƙwari ba, sukan yi amfani da hanyoyin noma kamar canza gonaku, ko kwashe ciyawa kafin shuka. Na biyu yin amfani da kayan aiki masu tsafta, kafin shuka manoma sukan tsaftace kayan aikin su kamar fatanya, don kawar da ƙwayoyin cuta ko ƙwari. Na uku amfani da magunguna masu kashe ƙwari na halitta. Wasu manoma suna amfani da magungunan gargajiya kamar ruwa mai gishiri tafannuwa ko barkono don wanke iri ko feshin ƙasa. Na huɗu zaɓan iri mai kyau, manoma suna siyan iri mai kyau daga masana’antu amintattu don rage yuɗuwar kamawa da ƙwari. Na biyar ƙona shara, duk wata shara ko ciyawa da ake zaton tana da ƙwari ana ƙona ta kafin shuka. Na shida noma kafin ruwan sama, wasu manoma na shu:ka kafin ruwan sama mai yawa, asu mano:ma na ʃuka kafin ruwa ja fara don hana yaɗuwa ƙwari. Na bakwai tsaftatace gona da kewayenta, manoma suna tabbatar da cewa babu datti ko shara a kusa da gonar da zai iya jawo ƙwari. Waɗannan hanyoyi suna taimawa wajen hana yaɗuwar ƙwari kafin shuka kuma suna ƙara yawan amfanin gona:.

Matakan da manoma a Arewa ka ɗauka don dakile cutan ƙwari, a Arewacin Nijeriya manoma suna amfani da hanyoyi daban-daban don dakile ƙwari a lokacin girman amfanin gona, ga wasu daga cikin muhimman matakan da ake ɗauka, na ɗaya shuka irin da ya dace, manoma suna amfani da irin da aka tsara musamman don jurewa ƙwari wannan irin yafi karfi kuma yana rage yawan lalacewar da iri ke yi, na biyu tsaftace gona da kewaya, ana tsaftace gona akai-akai ta hanyar cire ciyawa da tarkacen ka iya zama mafaka ga ƙwari, wannan yana taimakawa rage ƙwari, na uku amfani da maganin ƙwari, manoma suna shafa maganin ƙwari da ya dace akan amfanin gona domin hana ƙwari yaɗuwa, akan yi amfani da sinadarai na zamani ko kuma na gargajiya kamar barkonu ko ruwan tafarnuwa, na huɗu datsen bishiyoyi ko ganye masu karfi, ana datsa bishiyoyi ko ganye masu fitar da warin da ƙwari basa so kamar, dogon yaro don hana ƙwari zuwa gonar, na biyar juyin gonaki, manoma suna canza amfanin gona da suke shuka a guri guda shekara-shekara domin hana ƙwari samun wurin zama na din-din-din, na shida amfani da shuke-shuke masu kare juna, manoma suna haɗa shuka iri biyu a guri guda kamar shuka masara tare da wake, wannan yana hana ƙwari samun damar lalata dukka shuke-shuken, na baƙwai kula da yanayin ruwa da iska, ana kiyaye shuka da yanayin ruwa mai yawa ko iska mai karfi saboda sukan kawo ƙwari ko cututtuka, na taƙwas girgiza da cire ƙwari da hannu, wasu manoma na amfani da hanya mai sauki kamar girgiza itatuwa ko cire ƙwari da hannu daga amfanin gona, na tara hana wuce gona da iri da taki, akwai bukatar amfani da taki yadda ya kamata don kada a haifar da yanayi da zai ja hankalin ƙwari zuwa gona, daga karshe manoma a Arewacin Nijeriya suna amfani da wannan hanyoyi domin kare amfanin gona daga ƙwari.

Hanyoyin da manoma ke anfani da su don magance cutarwan kwari lokacin girbi da lokacin ajiya, a yau zan yi magana akan hanyoyin da manoma a arewacin Najeriya ke amfani da su wajen magance kwari bayan sun girbe amfani nonansu. Na ɗaya amfani da kayayyakin gargajiya, manoma da dama suna amfani da gawayi da toka ko garin dogon yaro don kiyaye kwari, ana yayyafa wannan sinadarai cikin buhunan, ana amfanin gona don hana kwari shiga ko lalatawa. Na biyu shiryawa da adana kaman yanda ya dace, manoma suna anmfani buhunan da suka dace musanman wanda aka rife sosai ,wannan yana hana kwari shiga haka kuma suna tabbatar da cewa wuri mai kyau ne bushashshe kuma ba shi da danshi. Na uku yin feshin magunguna na musanman, wani lokacin suna anfani da magungunan kashe kwari da aka amince da su amman suna tabbatar da cewa magungunan ba za su cutar da lafiyan mutane ba. Na huɗu sayar da amfanin gona da wuri, wani lokaci maimakon su ajiye kayan har su lalace suna siyar da su da wuri kafin kwari su fara shiga, wannan yana rage asara wa manoma. Na biyar, adana kayan noma a waje ai sanyi idan akwai daman anfani da ɗakin ajiyan sanyi manoma suna ajiye anfanin gona a wannan wurin sabidda hana kwari shiga, na shida kula da tsaftan wurin ajiya, manoma suna tsaftace ɗakunan ajiyansu akai-akai duk wani abu da zai iya jawa kwari hankali kamar abinci ko datti suna cire shi. Na bakwai, fitar da kwari a lokacin da aka gan su, in aka ga kwari sun soma shiga, manoma suna girgiza kayan duon cewa sun cire duk abin da aka gani yana taimakawa wajen rage yaɗuwan abun da wannan za mu iya rage matsalan kwari da lalacewan kayan gona.